Tini misile leellishshannohu giwiranna woy giwirinnu looso ikkanna tenne misile aanano leellannohu giwirinnu loosi duumu shunkurti loosooti kuni duumu shunkurtino sagale coommishate hattono addi addirichira horonsi'nanniha ikkasinna itaawo mannirano lowo geeshsha dancha sagale ikkasi leellishshanno

Tini misile leellishshannohu politika ikkanna woyi politiku mannota ikkitanna tenne misile aana politiku mannooti gamba yite ka'entinni mitte biiro giddo uurrite ka'entinni budu uddunne uddidhe biife ka'inota foto leellishshanno misileeti.

Tini misile leelishanohu odoo ikkanna Ayirradu qoqqowu peresidaantichi Desta ledamohu marshi bande towaanyo assani nootta leelishano

Tini misile leellishanohu muro ikkanna muro gobbate ayare gade qiisate, caaleho horo uyittanotta xawisano

Tini misile leellishshannohu labballu lekkate wodhanno ko'atte ikkanna tini ko'atteno ee wodhate biiffinota hattono kaajjado mulenni ba'annokkita ikkitinota leellishshanno musileeti tini.

Tini misile leellishshannohu seesa ikkanna woyi seesaho horonsinanniricho ikkana tenne misile aana baxxeewo garinni leellannohu hatto umu dananchira buudhinanniti adda addi dani qiwaate leeltanno.

tini misile leellishshannonkehu sagale ikkanna tenne misile aanano leeltanno sagale shama badalaati tini shama badalano giira giirre ka'neentinni gobba durinshe biifinse itate qixxeessine hee'noonita leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishannohu muuziiqa woyi muuziiqu uduunnicho ikkanna tenne misile aana baxxewo garinni maarshi baande poolise agaraano hatti addi addi huuro aannohu foolunni woyi tinfaashetenni loosannoha muuziiqu uduunnicho horoonsidhe muuziiqa shiqishanni no

Tini misile leellishshannohu lekkate wodhinanni caamma/koatte daddallanni darga ikkasinna kunino labballunna meetu caamma hirranni darga ikkasi xawissanno.

tini misile leellishshanno garinni gallanni mine sidaanchoho yinaniha hiissine budu egennonni calla hiissine budu ogimma garini hiissine seekkinanniro leeleshshano misileeti,

Tini misile leellishshannohu turiziimete handaara ikkanna tenne misile aanano sidaamuyihu meentu uddiranno gara ikke ka"entinni biifanno gara leellishshanno misileeti. Tinino addi additi gobbayidi manni daye ka"e daa"atiro gobbankera eo abbitannota ikkase leellishshanno.

Tini misile leellishanohu hodhishshaho hodhishshaho horonsi'nanni kaameellanna doogo tayse sa"ani no beettoti

Tini misile leellishannohu mesereti limaate ikkanna tenne misile aanano leeltaati meserete limaate ayyimmate mesereti limaate ikkitanna tini mesereti limaateno owaante uyitanni biife afantinota leellishanno misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu amma'no ikkanna tenne misile aanano leellanno garinni hawaasa imaanueli yunayiitidi chercheri yinanni betekirstaanera hattono wongeellaawichu uurre ka"e daga wongeella kulanni egenno aanni noota leellishawo misileeti.

Tini misile leellishshannohu biinfile ikkanna tenne misile aana leellaarichi maati shae woy hatto madarake betekiristiyaane ikko amma'note mine addi addi darga horonsi'nanniricho biifinse awawa worre hattono kaxxinannita darguwanno biifinsoonnita ikkase leellishshawo.

Tini misile leellishshannohu maxaafa ikkanna tenne misile aanano leellannohu maxaafu umikki gatse leeltanno tenne misile aanano leellanoho garinni kuni maxaafino sidaamu afiiha ikkasinna hattono layiinki kifile ikkasi rosaanote maxxafa ikkasi leellishshawo.

Tini misile lellishshannohu daddalo ikkanna, tenne misile aanano lellannohu addi addire suuqete uduunne shiqinshshe ka'ne saamuna hattono angayi lasilaassa wole wolereno shiqinshe hirranni hee'noonnita dagate owaantte uuyinayi hee'noonnita xawissanno misileeti tini.

Tini misile leelishshannohu muro ikkanna tini murono addi haqqe kayisatenni gobbate iibbillenna baattote hoshooshamme ajishshanno. tenne haqqera iimaanni higge hadhino Shiwo hoola hasiissanno.

Tini misile leelishshannohu hodhishsha ikkanna konne leellaaahuno hodhishshu addi addiha uduunne hogonbe ka'ne dargunni darga massate horonsinnanni kaameelanna hattono uduunne hogobbanno mashiinere leellishshanno misileeti tini misile xawissaahu.

Tini misile lellishshannohu laalcho ikkanna kuni laalchino guma intanniha ikkanna, lowontanni coommannohono tenne misile aana leeltannoti firaafire woyi laalchu giddo su'mase mati yineeti woshshinayiihu?

Tini misile leellishshannohu biifisa ikkanna tenne misile aanano hatto wosinu daye ofollawowa sargeteno jilaho ikko hatto wole wole pirogiraamera qixxeessinoonnita shae leellishawo. Tenne shaeno hatto addi carqe maggaarrajaho horoonsirate keere daggini yine ka'ne biifinsoonni misileeti.

Tini misile leellishshannohu daganna maate ikkanna tenne misile aanano hatto amuwunna annuwu hattono wedellu seennunna labballu gamba yite ka'e budunniha uduunne uddidhe biiffe ka'eentinni uurrite leeltanno misileeti

tini misile leellishshanohu addi addiha muziiqu uduunnicho ikkanna tenne misile aana siqqotenni gannanna addi addi huuro aanno massaari koni massaarira horonsi'neemmmo huuro gotti assitanno uduunnubba leellishshanno misileeti tini.

Ee, tini misile leellishshnnohu odoo woyiimmi televizhiinete pirogiraame ikkanna affini yinanniti essi emmenniira sa'annota hasaawa assinanni pirogiraame hatto wosinna shiqqe addi addi hasaawa addi addi haja aana assitanota xawissanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu maxaafa ikkanna tenne misile aana lellaawo maxaafi wolassa lawisso kume qixxaawinoha sidamu dagata hatto taarikesenna wogase hattonno politikkanna ikkonoomese gara xawisanno maxaafa hattono ingilizete afiinni qixxeessinoonnihs ikkasi leellishshawo misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu hashshaati kuni hashshano hodishshu makeeni doogote gama uurre noohanna hattono ee, mittu wedellichi makeena hayiishshanni afamanninoota leellishshanno misileeti Tini.

Tini misile leellishshannohu mini saadaati. Tenne misile aana leellahu mini saada harricho ikkanna kuni harrichino addi addire bayire kaeentinni dagate woyi annisira hasiissaata uduunne darguyi darga iilishate hodhishshu looso loonsanni noota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishannohu biifisa woyi ikkanna, tini misileno addi dargga hatto ofollinanniha awawunni biifinsse loonsonniha leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishsannohu hayyonna bude ikkanna, tenne misile aanano wedellicho doogote gama sidaamunniha budu uduunne uddire goowahono fooxichasi xaaxira qolonniha hatto gonfa qodhe angasira siqqicho amade biife noota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu amma'no ikkanna kunino protestaantete amma'no harunsaano hatto amma'note mine marte kaeentinni hatto magansidhanni biifewo garinni uddidhe leeltanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu amma'no ikkanna, tini misileno aanano musilimete amma'no harunsaanchi woy albaanni noohu massagaanchohu shaete albaa uurre kae alba no mannira hasaawa assanni noota leellishaawo misileeti

tini misile leellishshannonkehu odoo woyi televizhinete pirograame ikkitanna tenne misile aanano mannootu gamba yite kae ofolte addi addi daganniha budu uduunne udidhe biiffe leeltanno misileeti.

Tini misile leellishannohu bununna sagalete mine ikkanna tenne misile aanano leellannohu bunu mini woyi sagalete mineeti konne mineno hashsha kayinsoonni misile ikkitanna addi addi caabbichinni biifinseenna mannu ofolle boohaaranni hattono illete baxisanno gede assine ka'ne seekkinoonniha ikkasi leellishanno.

tini misile leellishshannohu owaante ikkanna tenne misilera baxxino garinni rosaano rosu mine marte kaeentinni ofolte owaante afidhanni noota hattono rosiisaanchu rosiisanni kolishshu borde aana borreesse tamaarete egenno cu'mishiisheanni noota leellishshanno misileeti.

Leellishshannohu maxaafa ikkanna tenne misile aana leellannohu matsaafa woyi metsiheetete. Tini metseeteno hawaasi quchumi gashshooti woganna turiziimete hattono ispoortete biddishshinni qixxaabbino metseeteeti tini.

Misle leellishannohu muuziiqa woyim muuziiqu udunnicho ikkanna tenne misile aanano baxxewo garinni leellannohu muuziiqu uduunnichi addi addi danita gitaarete yinanni muuziiqaati kuni gitaarte yinanni muuziiqino kirresi qubbetenni kikkisatenni hattono addi addi huuro aanna faarsoteno ikko hattono sirbaho horoonsi'nanni uduunnichooti

Tini misile leellishshannohu looso ikkanna tenne misile aana noohu babbaxxino garinni leellanno loosi wedellichu xiimbannita gaare horoonsire muuze kiilotenni hiranni gama loosanni noota dagateno hiro aanni noota owaante aanni noota leellishshawo misileeti.

Tini misile leellishshannohu supperimaarkeettete mirte ikkanna tenne misile aanano leellishshannohu bisonna hatto angatenna bisoho buudhinannita qiwaate woyi looshiine yinannita ikkitawo. Tini looshiineno bisono hatto angano shaqqishshannota goga kaajjinohano hatto shaqqishshe biifissawote.

Tini missile leellishshannohu poletika ikkanna tenne misile aanano hatto poletiku manchi sha"ete woy madirakete ofolle ka"eentinni xawishsha aanni woy hasaawa assanni leellanno kuni manchi egannamino manchooti su'masi ayeeti yinanni manchooti kuni?

Tini misile leellishshannohu minenna woy gallanni mine ikkanna, tenne misile aana leellanno gallanni mini hatto biiffinse ka'ne loonse kinchu borreessine illete la"awo mannirano biifewoha galla mannirano injiinoha assine loonsoonniho, huxxasino hatto biifinsoy mune leellishaawo.

Tini misile leellishshannohu seensille woyi biinfille ikkanna tenne misile aanano leellaahu angatenni ogimmatenni lonsoonniri addi addiri uduunnichchu aana diphinanniri biifino gari addi addi kirrenni lonssoonniri hattono zanbeelluwa leellishshanno misileeti

Tini misile leellishshaahu giwirinna woy giwirinnu loonse ka'ne fushshinoonni laalcho ikkanna tenne misile aana leellanno diinnichaho, diinichuno hatto qaamattoteno ikko iso umosino itate woy addi addiricho horonsi'nanni sagale wolqa uyitanno sagaleeti.

Tini misile leellishshannohu faashine ikkanna tenne misile aana leellannohu faashine hatto beetto budu udduunne hatto yannate uddi'nanni gede assine wo'ma woyte uddi'nanni uddunne assine biiffinsoonniha ikkasi leellisshanno misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu hodhishsha woyi hodhishshaho horoonsi'nanni kaameela ikkanna tenne misile aanano baxxino garinni leellannohu hodhishshu kaameeli hattono hawaasi yuniveristeha ikkanna kunino hatto rosaanono ikko rosiisaano darguyi darga iillishate owaante aannoho.

Tini misile leellishshannohu faashshine ikkanna tinino budu uduunne wo'ma barra uddi'nanni gede assine ka'ne budunna hatto yannanniha mitteenni karsiise biifinse loonse mannu wo'ma woyte uddiranno gede assate yine biifinse loonsoonniha wedellichu uddire biife leellanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu daganna maate ikkanna jawa ama ado shaffidhanna hattono beettise mulese ofolle amasi ledo hasaawanni nootaa la"ummo beettuno amasi afatenni hagiidhe noota leellishshanno misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu hayyonna bude ikkanna tenne misile aanano sidamuyiita budu uddano uddire noo manchi ofolle ka"entinni ko"attesi biddi assiranni woy gowisiisiranni hatto qaaqqono owaante aanni caamma woy koatte biifisanni noota leellishshanno misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu bununna sagalete mine ikkanna konne bununna sagalete mine mannu ofollate hattono boohaarate caalu noowa ofollinayi darguwa noowa hattono danchu garinni co'inatesi agarre biifinsoonniwa ikkase leellishshawo misileeti.

Ee tini misile leellishshannohu afantino gashshaano ikkanna kuni gashshaanchuno cabbe woradi qara gashshaancho ikkasinna su'masino hatto kalaa taaddese mekuriya yaamamannoha ikkasi leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannohu mininna dubbu saadaati tenne misile aanano baxino garinni leellannohu dubbu saada ikkinohu wee'niichoho kuni wee'niichino manna rosinoha ikkanna mannu qotira sa'anni mannuwiinni sagale adhanni ee hattoo manna boohaarsanni leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu shiimmaaddu qaaqquulli rosu mine danbete haaro minnoonni roso rossara albaanni gobba fulte ka"eentinni hagiirrensa leellishshanni haagiidhitanni oso'litanna anga kaaysse godo'litannota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu suppermaarkeetete woy suppermaarkeetete mirte ikkanna tini misile leellishshahu suppermaarkeetete addi garinni addi addi garinni uduunnunni wo'miteewota hattono konne uduunne biifinse ka'neenti hatto dirre seekkinoonniha ikkasi leellisshanno misileeti

Tini misile leellishshannohu owaante ikkanna fayyimmate ogeessi hattono owaatamaanchote hatto bikkanni nooyta leellishshanno misileeti yinayi.

Tini misile leellishshannohu daddalo ikkanna, dikkote giddo mittichu wedellichi addi addiricho daddalay nooti leeltanna, tenne misilehu qaarrise kayiinni saamunnano maxaafanno addi addi coye hattono, baadi xagicho ikkinoha waajjo tuma miitteenni hiray nooti hatti misileti qarraati.

Tini misile leellishshannohu wedellichu hatto xoino xashshi yee akkawaawera mare kaeentinni hayishshiranni afamanno. Wayi kayinni hayishshirateno ikko hatto agate dancha ikkinokkita xuraamo waa ikkinotanna hattono horoonsiratenni qoropha hasiissannota leellishshano misileeti.